yadda alamomin da ba'a san musabbabin su ba kamar gajiya maitsanani ko rage ƙiba cikin gaggawa ke nuna matsalolin lafiya da ke buƙatar a ga likita cikin gaggawa alamomin da ba'a san musabbabin su ba kamar gajiya mai tsanani da kuma rage raguwar ƙiba cikin gaggawa na iya zama alamar wasu manya matsalolin lafiya dake buƙatar a bincike su cikin gaggawa ga yadda hakan ke iya faruwa na ɗaya gajiya mai tsanani da bata gucewa na iya zama matsaloli irin su cutar daji ciwon zuciya cututtukan hanta cututtukan ƙoda ko kuma ciwon sikari zai iya kasancewa alamar ƙarancin jini ko kuma matsalar kwakwalwa kamar damuwa idan mutum na fama da wannan gajiyar har bayan hutawa da bacci mai kyau ya kamata a duba lafiyar sa na biyu ragewar ƙiba cikin gaggawa ba tareda motsa jiki ba ko rashin cin abinci na iya nuna ciwon ciki mai tsanani musamman ciwon daji ko cututtukan hanji wato ya zamo abinci baya narkewa yanda ya kamata zai iya zama alamar cutar ƙoda ko cutar hanta ko kuma cuta mai karya garkuwar jiki zai iya zama alamar matsalar ƙari ne ya fitowa mutum muhimmancin neman taimakon likita idan mutum yana fuskantar waɗanan alamomi ba tareda wani bayyanannan bayani ba musamman idan sun daɗe fiye da makonni biyu yana da mutuƙar muhimmanci yaje asibiti domin a duba jini shi da sauran gwaje gwaje sannan a gano matsalar tun da wuri domin sau da yawa idan aka je asibiti da wuri ana iya magance wata babbar matsala da ka iya faruwa

yadda marasa lafiya zasu iya bambance tsakanin sahihin shawarar lafiya da kuma ta ƙarya a yanar gizo a yau mutane da dama na neman shawarar lafiya daga yanar gizo amman ba duk bayanan da ake samu a can ne sahihai ba ga hanyoyin da marasa lafiya zasuyi amfani dasu domin tantance sahihin bayani daga wanda bai dace ba na ɗaya a duba asalin gidan yanar gizon gidajen yanar gizo kamar na cibiyoyin lafiya na gwabnati misali kaman daga ma'aikatar lafiya ta nigeria ko kuma manyan asibitoti na jami'oi sukan bayar da sahihan bayanai da kuma shawarwari ga marasa lafiya idan gidan yanar gizo yana da sunan da bai bayyana ba ko kuma yana sayar da magani kai tsaye yana da kyau ayi takatsantsan da bayani da za'a dauka daga wurin na biyu? bincike ko bayainan daga masanin lafiya a duba idan wanda ya rubuta ko ya bayar da shawarar likita ne ko masanin lafiya da aka tantance misali yanada takardar shaidar ilimi da izinin aiki wato lasisi ka guji dogara da bayani daga masu zaƙin baki ko wanda baida kwarewa a harkar lafiya na uku a duba ranar da aka wallafa bayanin sahihin bayani yana da kwanar wata da ake sabunta shi akai akai bayani tsoho ko tsohon bayani na iya zama mara amfani ko kuma bai dace ba da bainda ake buƙata a yanxu a wannan lokacin na huɗu cikakken iko da magani cikin sauki idan anyi ikirarin cewa wani magani zai warkar da komai cikin lokaci kaɗan wannan yawanci labarin na karya ne ko na bogi magunguna na haƙiƙa yawanci suna da bayani ne mai kyau kan illoli da yanda ake amfani dasu na biyar a nemi ra'ayin likita kafin a aiwatar da amfani da kowanne bayani da aka gani a yanar gizo ko bayan karanta wani abu a yanar gizo ya kamata mutum ya tuntubi likita kafin ya fara amfani da magani ko ya canza wani abu daya shafi lafiyar sa shawara ita yanar gizo tana da amfani amman kuma tana da haɗari ka kasance mai hankali ka tambayi kwararru kuma kadda ka yarda da duk wani abu kawai saboda ya fito daga shafin yanar gizo

Yadda mutum ze iya zaɓan hanyar tsarin haihuwa da tafi dacewa da lafiyarsa, rayuwarsa da kuma buƙatunsa. Zaɓan tsarin hana haihuwa ya kamata ya dogara da abubuwa da dama da suka haɗa da lafiya, zaɓin rayuwa da kuma zaɓin ji. Ga yadda mutum ze iya tantance abinda yafi dacewa. Na ɗaya a duba yanayin lafiya. Wasu hanyoyin hana haihuwa musamman waɗanda ke ɗauke da magunguna basu dace da mata da ke da matsalolin zuciya, hawan jini ko tarihin ciwon daji. Idan kina shayarwa likita ze iya bada shawara hanyar da bata kawo sauyin sinadaran jikin ɗan adam da yawa. Idan mutum na ɗaukan wasu magunguna na din din din yana da kyau likita ya tabbatar cewa baza su yi tasiri kan hanyar hana haihuwa da aka zaɓa ba. um Na biyu a tantance tsarin rayuwa da sauƙin amfani. Idan mutum baya son damuwa da amfani da wani abu kullum yana iya zaɓar hanyar dogon lokaci kamar robar da ake sakawa a hannu tana aiki na shekaru. Sannan kuma ana iya um toshe bakin mahaifar. Idan mutum nason hanyar da zai iya sarrafawa kamar ze iya amfani da kwayar hana ɗaukar ciki, ze kuma iya amfani da kororon roba domin kare kanshi daga cututtuka masu yaduwa. Na uku la'akari da buƙatu da manufar. Idan mutum na so ya sami haihuwa nan gaba a nemi hanyar da za’a iya janyewa ko dagatarwa cikin sauƙi. Idan baya son haihuwa gaba ɗaya za'a iya la'akari da hanyar din din din kamar cire ko kulle bututun mahaifar mace, tsayar da maniyyi a hanji. Na huɗu tattauna da masana lafiya. Tuntuɓa ga likita ko mai bada shawarwarin tazaran iyali ze taimaka fahimtar hanyoyi daban-daban, tantance illoli da fa’idoji a zaɓi hanyar da tafi dacewa da mutum. Na biyar yiwa kanka wasu tambayoyi kafin ka tafi. Shin zan iya tunawa kullum in sha magani? Ina buƙatar kariya daga cututtuka masu yaɗuwa? Shin inason hanyar da ta tsoma baki da al'ada ta jini? Ina shirin samun haihuwa nan gaba? Hanyar hana haihuwa ba guda ɗaya bace da ta dace da kowa. Zaɓin da ya dace shine wanda yafi haɗuwa da lafiyarka, sauƙin amfani da burika na gaba. Likita ze taimaka maka wajen yanke shawara mafi kyau da tafi dacewa da kai.

Amfani da ƙwararan hanyoyi kamar yin amfani da kwaroron roba na maza da na mata yana iya taimakawa matuƙa wajen hana ɗaukar cikin da ba a shirya ɗauka ba ga yadda hakan ke faruwa da kuma irin da kura-kuran da ake yi domin wanda ke haifar da rage ingancin wannan kororon roba na maza da na mata. Yadda kwaroron roba yake hana ɗaukar ciki: Kwaroron roba na hana maniyyin namiji shiga cikin mahaifar mace bayan saduwa. Don haka, maniyyin ba zai haɗu da ƙwan haihuwa wanda mace take fitarwa ba. Idan aka sanya kwaroron roba kafin fara saduwa sannan kuma a cire shi a lokacin da aka gama yana da matuƙar inganci wajen hana ɗaukar ciki saboda a wasu lokutan zai iya fashewa wanda hakan yana samun matsala sai ka ga abin da aka so na rashin ɗaukan ciki bai faru ba. Yana kuma kare mutum daga kamuwa da cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i. Wanda hakan na da muhimmanci ga lafiyar jiki gaba ɗaya ta ɓangaren mazan da kuma matan duka. Ga kuma irin kuskuren da ake yi wanda yake rage ingancin shi kwaroron roba Amfani da kwaroron roba da wa'adin aikinsa ya ƙare Na biyu, buɗe shi ledan da kwaroron roban yake zuwa da abu mai kaifi, kamar almakashi ko haƙora ta yin hakan ƙila zai iya zama an huda shi kwaroron roban wanda idan aka zo saduwa shi maniyyin zai samu hanyan da zai fita ya shiga cikin farjin mace domin su haɗu da ƙwan haihuwa. Sanya kwaroron roban bayan fara saduwa. Dole ne ya zamanto an saka shi kafin a fara saduwa. domin maniyyin yana iya fita a kowane zai iya shiga. Na huɗu, sanya kwaroron roban ta hanya marar kyau. Misali, idaan ba a bar sarari a saman kwaroron robar ba don maniyyi ba, zai iya fashewa alal misali, wanda za su saka a can ƙasan kwaroron robar akwai wani ɗan sarari da ake bari mai ɗan tsini wanda idan aƙalla maniyyi ya fito zai shiga ya zauna Amma idan aka tamke shi, zai iya fashewa kuma ya shiga inda bai kamata ya shiga ba. Na biyar, amfani da man shafawa marar, wanda bai dace ba mangyaɗa ne ko basilin yana iya lalata kwaroron roba musamman wanda aka yi su da roba mai laushi. Na shida, sake yin amfani da kwaroron roba da ya fi sau ɗaya. Bai kamata a ce in an yi amfani da kwaroron roba sannna kuma a zo a ƙara amfani da shi ba. Shawara: a tabbatar da cewa ana amfani da kwaroron roba daidai a kowane lokaci. A koyar da matasa hanyoyin da suka dace wajen yin amfani da kwaroron roba. A zaɓi ingantaccen samfurin kwaroron roba mai kyau wanda ya dace kuma wanda aka yarda da ingancinsa.

Riga-kafi kafin saduwa da kuma riga-kafi bayan saduwa. Hanyoyi ne masu matuƙar amfani wajen kare mutum daga kamuwa da cuta mai hana gar...mai karya garkuwar jiki. Ga bayanin yanda suke aiki da kuma wa ya kamata ya yi amfani da su Na ɗaya, rika-kafi kafin saduwa. Yadda yake aiki: Shi riga-kafi kafin saduwa magani ne da ake sha kullum kafin a sadu tsakanin ma'aurata ko masoya. Yana hana ƙwayar cuta mai karya garkuwar jiki shiga jikin mutum yayin da ya sadu da wanda yake ɗauke da ita wannan cutan. Waye ne ya kamata ya yi amfani da riga-kafin kafin saduwa? Waɗanda ya kamata su yi amfani da um riga-kafi kafin saduwa mutane ne da ke da abokan saduwa masu ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki. mutane ne waɗanda ke yin jima'i ba tare da amfani da kariya ba. Mutane ne masu yin amfani da allurar zubar da miyagun, zubar da ciki da miyagun ƙwayoyi da suke raba allura ƴan luwaɗi da masu auren jinsi. na iri ɗaya su suka fi buƙatar su yi, su yi riga-kafi na kafin saduwa domin su sun fi shiga cikin haɗari Na biyu, riga-kafi bayan saduwa. Yadda yake aiki: Shi riga-kafi bayan saduwa magani ne da ake fara sha cikin awanni saba'in da biyu bayan saduwa da mutum wanda yake ɗauke da mai cuta mai karya garkuwar jiki. Ana shan maganin tsawon kwanaki ashirin da takwas kuma yana iya hana cutar shiga jikin mutum dan dai aka yi aiki da shi yanda ya kamata sannan kuma da wuri a kan lokaci. Su waye ya kamata su yi amfani da riga-kafin bayan saduwa? Mutanen da suka sadu da wanda ba su san halin da yake ciki ba: Shin yana ɗauke da cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma ba shi da shi? Mutanen da kwaroron robarsu ya fashe a yayin da suke yin jima'i da kuma mutanen da aka yi wa fyaɗe, aka yi jima'i da su ba tare da son ransu ba. Ma'aikatan lafiya da suka kamu da jininsu ya haɗu da jinin marar lafiya mai ɗauke da wannan cuta mai karya garkuwar jiki. Shawara: Riga-kafin kafin saduwa da riga-kafin bayan saduwa ba sa maye gurbin kwaroron roba. An fi samun kariya idan aka yi aka haɗa su duka Dole ne a tuntuɓi likita kafin a fara amfani da kowane irin riga-kafin kafin saduwa da riga-kafin bayan saduwa. Ba kowa ke buƙatarsu ba sai wanda ke cikin haɗarin kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki.

menene gwanoriya gwanoriya wata cutace da take ya ɗuwa ta hanyar jima'i wadda ke shafar sassan jiki kamar farji azzarari dubura makogaru da kuma idanu ana iya kamuwa da ita ta hanyar jima'i da mutun me ɗauke da ƙwayar cutar gwanoriya wannan cuta na ɗaya daga cikin cututtuka masu yaɗuwa sosai a tsakanin matasa da manya yadda gwanoriya ke ya ɗuwa cutar gwanoriya tana ya ɗuwa ta hanyoyi kamar haka na farko jima'i ba tare da kariya ba wannan itace hanya mafi yawan ya ɗuwar cutar ana iya kamuwa da ita ta hanyar jima'i ta farji dubura ko baki da mutun me ɗauke da cutar na biyu ta hanyar ruwan jiki ruwan maniy farin ruwa daga farji ko jini mutun me ɗauke da cutar na iya haddasa ya ɗuwar gwanoriya idan sun haɗu da wani ɓangare na jiki da yake da ciwo ko rauni na uku daga uwa zuwa jariri uwa me ɗauke da gwanoriya na iya yaɗa cutar zuwa ga jajirinta a lokacin haihuwa musamman ta cikin idanunsa ko sassan nunfashi alamomin cutar gwanoriya zubar farin ruwa daga al'aura ciwan fitsari ko jin zafi yayin yin fitsari kumburi ko ciwo a gaɓobin jima'i ciwan ciki a bangaran mata zubar jini bayan al'ada ko bayan jima'i idan aka kamu ta baki yana iya haifar da ciwan maƙogaru idan aka kamu ta dubura yana iya haifar da ƙaiƙayi ko zubar ruwa a wasu lokutan mutun ya iya kasancewa yana da wannan cutar ba tare da ya nuna wa ƴannan alamomi ba musamman ga mata hanyoyin kariya daga cutar gwanoriya na ɗaya amfani da kwaroran ruba amfani da kwqroran ruba yadda ya kamata a ko wanne lokacin jima'i yana taimakawa wajan da ƙile ya ɗuwar cutar na biyu rage yawan abokan jima'i zama da abokin jima'i guda ɗaya ko taƙaituwa ga iyali wanda akasan lafiyarsa yana rage haɗarin kamuwa da cutar sosai na uku gwaje gwaje na yau da kullin yana da kyau ariƙa yin gwajin cututtuka masu ya ɗuwa ta jima'i musamman idan kana da abokan jima'i fiye da guda ɗaya gujewa jima'i da mutun me alamomin cuta idan mutun yana zubar da ruwa daga al'aura kumburi ko ciwan fitsari ya kamata a kauce masa har sai ya duba lafiyarsa yin magani da wuri idan ankamu da cutar a gaggauta ganin likita domin a bada maganin riga kafi da zai kashe ƙ ƙwayar cutar gabaɗaya kada a rinƙa yin amfani da maganin gargajiya ba tare bin shawarar likita ba na shida kula da lafiyar me juna biyu uwa mai ciki ya kamata ta riƙa zuwa duba lafiyar ta asibiti domin a gano ko tana ɗauke da cutar da zai iya shafar jaririnta me yake faruwa idan ba ayi magani ba idan ba a magance gwanoriya da wuri ba tana iya haifar da matsaloli masu tsanani kamar haka raunin mahaifa da tuɓa mata wanda zai hanasu samun ciki shan jini mahaifa tashin jijiyoyi a maza dakararran ciwo ko kumburi a gaɓoɓin jiki iya yaɗa cutar zuwa wasu sassan jiki kamar zuciya fata da jijiya cutar gwanoriya nada sauƙin yaɗuwa amma kuma ana iya kare kai da sauri idan anɗauke matakan kariya ilimi da kula da lafiya nada matuƙar mahimmanci wajan yaƙi da wannan cutar

yadda cutar splis ke ya ɗuwa ta hyanyoyin kariya daga kamuwar ta menene splis splis wata cuta ce da ake ɗaukan ta ta hanyar jima'i da mutun me ɗauke da cutar kuma tana da matakai daban daban ba a magance taba da wuri yadda splis ke ya ɗuwa na ɗaya jima/i ba tare da kariya ba cutar tana yaɗuwa ne ta hanyar yin jima'i da mutun me ɗauke da cutar ta farji dubura ko bakin jima'i biyu ta hanyar taɓawa ko hulɗa da raunin da ke ɗauke da ƙwayar cutar raunin ya kan fito ne a farji azzaraki dubura ko baki kuma yana da mutuƙar ya ɗuwa cikin sauki na uku daga uwa zuwa jariri idan mace mai ciki tana ɗauke da splis cutar na iya ya ɗuwa zuwa jariri wanda zai iya haddasa nakasa ko mutuwar jaririn ta hudu ta jini ko da yake ba a cika ganin haka ba yanzu ya kan faru idan ansamu zubar jini daga mutun me cutar ba tare da antantance jini ba hanyoyin kariya daga splish amafani da kwaroran ruba yana taimakawa wajan rage ya ɗuwar ƙwayar cutar yayin jima'i na biyu rage yawan abokan jima'i yawan abokan jima'i yana ƙara haɗarin kamuwa da cutar na uku gwaje gwajan lafiya akai akai yana da kyau a riƙa yin gwaji musamman idan kana da sabon abokin jima'i ko kana cikin ɗari na hudu gujewa hulɗa da mutun me raunin splis idan kaga iwani ƙurji ko ciwo a jikin mutun musamman a sassan jima'i ya kamata a guje masa har sai antabbatar da lafiyarsa na biyar kulawa da lafiyar mace mai ciki gwajin splis a lokacin ciki nada matuƙar mahimmanci dan kare jariri meke faruwa idan ba a magance splish da wuri ba yana iya ya ɗuwa zuwa jiki gaba ɗaya jiki har da zuciya ƙwaƙwalwa da ƙashi yana iya haddasa makanta shanyewar jiki hauka ko mantuwa a jarirai yana iya haddasa nakasa ko mutuwa kafin ko bayan haihuwa splis cuta ne mai matuƙar hatsari amma ana iya kare kai daga ita ta hanyar sanin yadda take ya ɗuwa yin gwaji na amfani da kariya yayin jima'i idan ana da shakku a garzaya asibiti dan a duba lafiya da samun magani

yadda mutun zai iya tattauna domin samun aminci a harkar jima'i na ɗaya menene ma'anar amincewa amincewa na nufin yadda da jima'i cikin san rai ba tare da tilastawa ko matsin lanba ba dole ne a bayyana wannan yadda cikin gaskiya fahimta da kwanciyar hankali idan ɗaya daga cikin abokan hulda yana jin tsoro rashin tabbas ko rashin jindaɗi ba a cewa ya amince hanyoyin tattaunawa da tabbatar da amincewa na ɗaya fara tattaunawa cikin girmamawa ka tanbaye abokinka ko ya jindaɗin cigaba da abinda kuke yi misali kana kina jindaɗin wannan da kyau mucigaba na biyu duba bayyanar jiki da hali idan abokinka yana nuna rashin jindaɗi kamar janyewa kamekame rashin magana ko hawaye dole ne a dakata nan take na uku mutuntu kalmar a'a idan akace a'a ko ban shirya ba ko ina jin tsoro ya kamata a girmama hakan amincewa ba sai anyi jima'i bane kuma ana iya denawa a ko wanne lokaci na hudu kar ayi amfani da matsin lanba karka ko ki tilasta ko yin bara zana ko kuka ko amfani da kyautuka dan shawo kan mutun matsin lanba ba amincewa bane na biyar tabbatar da fahimta a ko wanne lokaci ko da kunsaba da juna ana buƙatar sabuwar amincewa a ko wanne lokaci misali ko muntaɓa yi baya nufin yau kiyi ko ka amince abubuwan da basa nuna amincewa shiru ko rashin amsa kasanvewa cikin maye giya ko miyagun ƙwayoyi bacci ko a sume ko ƙanƙanta ya zamanto yarinya ce ko yaro da bai kai shekarun yarda ba me zai taimakawa wajan jindaɗi da fahimta tattaunawa da juna kafin jima'i tabbatar da jindaɗin juna gina amana da girmamamwa gujewa gaggawa ko rashin sauraro kammala jima'i cikin lafiya yafi daɗi idan duka ɓangaruri biyu sun amince cikin san rai idan ɗaya daga ciki be shirya ba to babu jima'i kuma hakan yana nuna girmamawa da mutunci